Ŋutsu aɖe bɔbɔ le aɖaŋu bum tso ale si woawɔ akaɖi aɖe ŋuti. Ɖeviwo bɔbɔ ɖe egbɔ hele ekpɔm tututu. Atukpa aɖe hã le egbɔ.

Ŋutsu wɔme etɔ̃ tɔ ɖi. Eve le gakpo aɖe ɖe asi. Wo katã woɖɔ kuku ʋi eye wodo asiwui hã.

Edzo bi nunɔamezi aɖewo le afisia, eʋuwo kple exɔwo siaa le eme, adzudzɔ le tutum hã.

Nuɖuɖu si woyɔna be wakye nye esia. Abladzotɔtɔ, koklozi, elã kple cabbage le edzi. Sabala fifli hã le wakyea dzi.

Dɔwɔla aɖewo le xɔ aɖe tame, wodo awu gbemumu eye woƒe dɔwɔnuwo le wogbɔ, wole sola dem xɔa tame, xɔ aɖewo le woxa

Ɖevi wɔme adre nɔ anyi ɖe xɔ aɖe xa. Kotokuwo le woƒe ŋkume. Afi si wonɔ la ƒoɖi ŋutɔ. Wo le wo nɔewo ƒe ŋkume kpɔm.

Amewo le kuteƒe aɖaka le woƒe ŋkume. Ŋutsu ɖeka dze klo ɖe nyɔnu aɖe ƒe akɔme. Wodo awu yibɔ.

Nyɔnu eve kple nyɔnuviwo tɔ ɖe ŋudzeƒe aɖe. Eŋu eve le petrodzeƒea be woadze petro. Moto aɖewo hã le afi ma.